Tenne misile aana faashinete uddanno uddidhinoti hojjaamete meyaa beetto leeltanno, tini meyaa beetto uddidhinoti faashinete uddanno hiittoo kuula afi'dhinote?

Tenne misile aana amma'note xaadino ayyaana ayiirrisanni noo manni leellanno. kuni ayyaana ayiirrisanni noo manni baxxino garinni magano galatate horonsiranni noo uduunnicho maati yinanni?

misilete aana itate hende loonsooni budu sagale leeltano. tenne budu sagale aana worroonihu intanni uduunichu maati yinanniho? sagaleno maati yinannite?

Misilete aana amma'note ayyaana ayiirrisate fullo manni leellanno. konni manni mereerono adawa agaranno manni no hattono leellanno. baxxino garinni adawa agarannohu leellanohu meeyahonso labbaa manchooti?

Misilete aana lekkate kaase godo'linanni halallira lekkate kaase godo'littanno godo'laano leeltanno tini godo'laano ma kuulaa afidhino lekkate kaase godo'late uddano uddidhino?

Tenne misile aana daddalu mini leellannoha ikkanna, daddalu looso loosate hende babbaxxino uuduunni worroonnihu leellanno. kuri meereerinni sidaamu afiinni sase kuli.

Tenne misile aana wedellu gangalatanno woyi godo'le godo'lanno mini leellanno. Konne godo'le godo'linanni mini giddono kinna worre siqqotenni godo'linanni godo'le leeltanno. Tenne godo'le sidaamu afiinni mayiinanni?

Misilete aana jawu minu gimbaati loosinna haanja muro leeltanno. Konni gimbaatu loosiira albaanni higge leeltannoti haanja muro ma kuula afidhinote?

Misiilete aana baddaamu manchi leellanoha ikkanna kuni manchi suufe uudire goowaho wodhinoha maayine woshshinanni?

Tenne misile aanano arrunni kainohunni xeino waayinna hattono lowo geeshsha booraawino wayi mereero lame ooso kinnate aana ofolte leeltanno. Tini oosono maa assitanni leeltanno?

Tenne misile aana sidaamu budu sagale ikkitinoti gafummanna ado leeltanno, tenne ado worroonni uduunnicho budunniha mayiine woshshinanni?

Tenne misile aana daga heedhanno mini leellannoha ikkanna minuno qorqorrotenninna haqqunni loonsoonnni mineeti. Konni minira albaanni huxxu nooha ikkanna kuni huxxino maayiinni loonsoonniho?

Misilete aana bununna sagalete mine haqqe bonce biifinse loonsoonniha ikkanna albaanni hige me"u manni leellanno?

Misilete aana baxxino garinni haanja haqqete muronni biiffino kobilistoonete doogo aana poletika massaganno manni mitteenni haranni leellanno konni manni mereero me'e meya beetto leeltanno?

Tenne misile aanano kalaqamu leellannoha ikkanna kalaqamu aana nooti babbaxxitino muro leeltanno tenne muro mereerinni haayiso leeltannoha ikkanna tini haayisono hiitto kuula afi'dhinote?

Tenne misile aana lamu manni harricho hogophe doogote aana haranni noohura badheenni higge kaameelu doogo aana lamu goommi hodhaasincho gongommishshanni leeltanno. Konne lamu goommi hodhaasdincho maati yinanni?

Tenne misile aana dagate horo aannohu hodhishshu uduunni leellanno kuri hodhishshu uduunni mereerinni misilete aana leellannoha maati yine woshshinanni?

Misilete aana haayiso itate fultinoti haqqetenna haayisote mereero hadhanni nooti saa leeltanno, tenne saa kuulano sidaamu afiinni hiittote yine kulanni?

Tenne misile aana mooziiqu uduunni leellanno. Kuri mooziiqu uduunnino mooziiqqa godo'linanni yannara horoonsi'nanniha ikkanna su'masi maati yinanni mooziiqu uduunnichooti?

Misilete aana budensa egensiisanninna budunni loonsannire loosanno manni wayi konfoonnihu aana budu looso loosanni leellanno. Tini budu looso loossanni noo daga hiitte dagaati?

Misilete aana hodhishshaho horonsi'nanni kaameeli uurinohu leellano kuni kaameelino, kaameelu doogo qacha mannu ha'rano doogo aana uurino kaameelati, mannu ha'rano doogo aana uurasi gara labbano'ne?

Tenne misile aana bbaatto loosidhe galtino manni baatto loosirate woy giwirinnu horora horoonsirannohu siwiillunni loonsoonnihu baatto loonsanni uduunnichi leellanno. Konne baatto loonsanni uduunnicho maayiinni loonsoonnihonna maati yinanni?

Tenne misile aana mittu katamu qooxeessi giddo katamaho mine biifisate hende baxxino garinni loonsoonni xawaabbi leellanno. Konni xawwaabbi kuulino hiittooho woyi mayinanni kuulaati?

Tenne misile aana qorqorote huxxinonni huxxi giddo haanja muro woy haqqe leeltanno tini murono budu xagga loonsannita ikkitanna su'mase maati yinanni?

Tenne misile aana culuuta kaameelu doogo qiniitenni higge maate heedhanno mini leellanno, konni qooxeessira babbaxxitino haqqenna muro leeltanno, kurino mayiinannireeti?

Misilete aana haqqetenni huxxinoonni huxxi giddoonni hige maate heedhanno mini leellanno, kuni maate heedhanno mini mayiinni minoonni mine lawanno?

Tenne misile aana quchumu giddo loonsanni loossa egensiisate hende loonsoonni egenshiishubba leeltanno. Tenne egenshiishubba mereero leeltannori lamu egenshiishubba maricho egensiisate hende horonsi'nonnireeti?

Misilete aana babbaxxitinoti budu xagga loosate horoonsi'nanniti muro leeltanno. Tini budu xagga loosate horoonsi'nanniti misilete aana leeltanno muro maati yinannite?

Tenne baattora aleenni higge bununna sagalimmate horonsi'nanni wole muro leeltanno tenne sagalimmate horonsi'nannita muro mayine woshshinanni?

Tenne misile aanano mundee aate looso loosanni noo manninna mundee aanni noohu leellanno. Kuri mereerono meu mundee haarate looso loosanni no ogeessi leellanno?

Tenne misile aana lowo geesha tashi assannona biifanno haanijja muronni biifinisooni qoxesi aanaa I love Hawaassa yitanno borro boreesinoonitit leelittano Kuni I LOVE HAWAASSA yaannoha borro boreesinoonihunna biifino bayichi hiikkone hawaasi quchumi qooxessira leellanno?

Tenne misile aana lowo geeshsha tashshi assitanno haqqe kalaqami leellanno. tenne albaanni higge leeltanno kalaqamu haqqe maati yine woshshinanni?

Tenne misile aana biinfillu uduunne hirranni suuqe woyi mini leellannoha ikkanna kunni mini giddo baxxino garinni leellanno seesu uduunni ma garinni horoonsi'nanni seesu uduunneeti?

Misilete aana haanja kalaqamu muro leeltanno tini kalaqamu muro murre kaansiwano fula dandiitannota ikkitanna tenne haanja leeltannota kalaqamu muro maati yine woshshinanni?

Tenne misile aana addintanni biifino sagalete mine loonse ka'ne itate shiqinshoonni sagale aanano budunnihu sagalete dani nooha ikkanna konne sagalete dana maati yine woshshinanni?

Tenne misile aana poletika massagannohu mitte daga gashshaanchi leellanno kuni gashshaanchino hiittee daga gashshaanchooti?

Tenne misile aana isiliminnu amma'no uurrinsha amma'note mini leellanno. Tenne isiliminnu amma'note uurrinsha amma'note mine mayine woshshinanni?

leellanno haanju qooxeessira addintanni biifanno kalaqami aana hoowete giddo loonsoonni sidaamu budu minna leeltanno tenne sidaamu budu minna mayiinni loonsoonnite?

Tenne misile aana hawadi yannara giwirinnu looso loonse sa'noonni baatto leeltanno. xaa yannaranno tenne baatto aana noo muro mayiinannite?

Misilete aana sagalete, bununna agattote mini leellanno. Konne sagalete, bununna agattote mini albaanni higge lamu goommi hodhishshu uduunnichi leellanno. Konne lamu goommi hodhishshu uduunne maati yinanni?

Tenne misile aana mitte jawa budu uduunne uddidhino mancho budese egensiisate ofoltinoti leeltanno. Tini manchono goowaho eleelle lawannore budunniha wodhitinoha ikkanna umose mudhitino mancho ikkitanna konne umoseno mayine woshshinanni?

misilete aana budu uduunne uddire baandiira amadino manni leellanno misilete aana albaanni hige leellanno baandiiri hiitte daga baandiiraati?

Misilete aana seesu uduunni leellannoe kuni seesu uduunni ayiinna magarinni horonsi'nanni seesu uduunneeti?

Tenne misile aana jawu maate heedhanno mini leellanno. Konni mini albaanni jawa huxxa huxxinoonnihuno leellanno. Kuni huxxino mayinni huxxinoonni huxxaati?

Tenne misile aana amma'note widoonni qole doogote aana haranni sokka sayisanni noo manni leellanno. Kuni amma'note sokka sayisanni noo manni amadinohu baxxinori baandeera lawannori no. Konne baandeera lawannoricho maati yinanni?

Tennd misile aana budesi egensiisiranninna budu godo'le godo'lanni hattono, baandiira amadino manni leellanno albaanni hige leellanno manchi amadinohu baandiiru hiittenne daga baandiiraati?

Lowontanni tashshi assanno kobilistoonete doogo aana loonsoonnihu gamgalatote bayichi leellanno. Konni bayichirano dumbaa hige haanja hayissote murono leeltanno. Kuni gangalatote bayichi mama anfanniho?

Misilete aana babbaxxino daddalu looso loonsanni mini leellanno. Minehono albaanni hige daddalu looso egensiisate borro borreessinoonni borrono leeltanno. Tenne borro borreessinoonniricho mayine woshshinanni?

Albiidi yannara sidaamu dagoomu qoqqowi giddo sidaamu zoone qara gashshaancho ikkinohu misilete aana leeltanno. Konne sau yannaha sidaamu zoone qara gashshaancho ayeeti yinanni?

Misilete aana baxxino baayichinni woyi buichonni waa abbine mittowa duunne quchumaho beenikkani qoqqonibe loonsooni uduunichi woyi waa worrani darigi leelanno konne waa worranni dariga maati yinanni?

Misilete aana budunniha xagga loosate horoonsi'nanni babbaxxitino dani xagga loonsanni muro gamba assinoonniti leeltanno. Kuri mereerinni leeltanno muro mereerinni mitto lame afoottoha kuli.

Tenne misile aana olantote uduunne amaxxinohunna budu uduunne uddirino jajjabbu manni leellanno. Konni manni mereero mereeri manchi amaxxinoha olantote uduunnicho mayine woshshinanni?

Tenne misile aana addintanni biifino rosu mini leellannoha ikkanna rosu minira albaanni hige babbaxxitino qalamenni biifinsoonni baandeeru qoqqowi leellanno. Konne baandeeru qoqqowo biifinsoonni qalame kuula mayinanni?